Amantaa jechuun, uumaan jira jedhanii uumaan akka jiru yookaan waaqni akka jiru amanuudhaan waaqa sanaaf sagaduu sagaduu jilbeeffachuun waaqeffachuu jechuudha. Kanaaf amantaan waaqni jira jedhanii amanuudha.

Geejjiba jechuun mala namni tokko bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin imalu jechuudha. Konkolaataan immoo gosa geejjibaa ta'ee hawaasa tokko bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin imalsiifamudha.

Ijaarsa jechuun waanta tokko ijaaru jechuudha. Fakkeenyaaf mana ijaaruuf meeshaalee adda addaa walitti qabuudhaan boca manaa godhanii ijaaruudha.

Daldalli wal jijjiirraa meeshaalee yookiis mallaqaa fi meeshaalee tokko yookaan oomisha tokko jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka daldalli itti gaggeeffamu hawaasni walirraa bitee walitti gurguru jechuudha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka hawaasni tokko deemuudhaan itti bashannanuufi itti aara galfatu jechuudha. Kanaaf iddoo bashannanaa yookiis iddoo bohaartii jechuudha giddu gala bashannanaa jechuun.

Faaya jechuun miidhagina jechuu dha. Faayi miidhaginaafi (bareedina) dhalli namaa itti fayyadamu jechuu dha. Kanaafuu, meeshaalee faayaa jechuunis kan akka miidhaginaaf itti gargaaramnu dha.

Manneen dhugaatii jechuun manneen adda addaa akka dhugaatiitti tajaajilan jechuudha. Manneen dhugaati bakka itti dhugaatiin dhugamu; bakka itti dhugaatiin gurguramuufi namoonni deemanii dhugaatii itti dhuganidha. Manneen nyaataa ammoo bakka itti namni nyaata deemee itti nyaatudha jechuudha.

Faaya jechuun miidhagina, faayi bareedina yookiis akka miidhaginaatti kan nu gargaarudha. Fakkeenyaaf faaya jechuun warqee wantootni kunneen kana fakkaatan akka miidhaginaatti nu gargaaru.

Oduu jechuun odeeffannoo jechuudha. Oduun akka madda odeeffannootti nu gargaara. Oduun karaalee adda addaa argamuu danda'a. Fakkeenyaaf miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Tiivii, kanneen akka Reedioofi feesbuukiif kan kana fakkaataan ta'uu ni mala.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti gargaaramnuuf itti fayyadamnuudha. Kanneen akka teessumaa ta'uu danda'a, meeshaa itti nyaata nyaannu ta'uu danda'a, meeshaa ittiin itti dhugnu ta'uu danda'a. Meeshaalee waajiraa jechuu kanneen waajira keessatti itti gargaaramnuudha.

Barumsi madda qaroominaa fi madda beekumsa dhala namaa ti. Barumsa jechuun waa baruu, wanta hin beekne waa baruu jechuu dha. Kanaaf, madda beekumsaa, beekumsa horachuuf, wantoota nu itti gargaaramnuu dha.

Amantaa jechuun Uumaan jiraachuutti amanuudha. Waaqni yookiin Uumaan jira jedhanii isaaf sagaduu, waaqeffachuu, jilbeeffachuufiidha. Lafa kana irrattis amantaalee hedduutu argama.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaati yookaas meeshaa bareedinaa jechuudha. Bifa aadaatiin meeshaalee miidhaginaa nuti itti fayyadamnu jechuudha. Faayi qubarratti ta'uu danda'a, mormarratti ta'uu danda'a.

Muuziqaan gosa aartii ta'ee, karaalee yookis mala nuti ittiin gammachuu keenya, gadda keenyaafi kan kana fakkaataniifi duudhaa hawaasa keenyaa baasnee ittiin mul'isnudha.

Alaabaa jechuun eenyummaa mallattoo ibsituu biyya tokkoo, saba tokkoo jechuudha. Asxaa jechuun immoo mallattoo alaabaa sana irratti kaawwamuu jechuudha.

Daldala jechuun bakka namni wal irraa bituu fi itti walitti gurguru dha. Daldalli qarshii fi meeshaalee wal jijjiiruudhaan wanta raawwatamu dha. Gabaa jechuun immoo bakkattii daldalli bittaa fi gurgurtaa itti raawwatamu jechuu dha.

Nyaata jechuun bu'uura jireenya dhala namaati. Nyaata malee namni jiraachuu hin danda'u. Nyaanni soorata namni jiraachuudhaaf sooratu jechuudha.

Dhugaatiiwwan (dhugaatii ) jechuun wanta dhangala'aa dhalli namaa dhuguuf itti gargaaramuu dha. Dhugaatiin kanneen akka bishaanii, aannanii fi wantoota bifa ammayyaatiin dhangala'aa hojjetame ta'uu danda'a.

Jiyoogiraafiin argamaa fi waantota bakka tokko keessa jiraatan qo'achuu fi argama isaanii beekuu jechuu dha. Seenaa jechuun immoo duudhaa hawaasa tokkoo qorachuu, seenaasaa adda baasuu, durii kaasee wanta hojjetamaa ture hunda adda baasuu jechuu dha.

Oomishalee suuparmarketii jechuun oomishalee gosa adda addaa bakka tokkotti hawaasni deemuudhaan bitachuufi tajaajila irraa argachuu kan danda'uu jechuudha. Oomishaleen suupermarketii bakka tokko yookiin suuqii keessatti argamuudha hawaasni bakka sana deeme akka bitatuuf kan gargaaraniidha.

Geejjiba jechuun waanta ittiin namni yookiin hawaasni tokko bakka tokko irraa bakka biraatti ittiin deddeebi'uudhaaf (imaluudhaaf) itti gargaaramu dha. Konkolaataawwan jechuun waantota hawaasni tokko bakka tokkorraa bakka biraatti ittiin deemuuf itti gargaaramu dha.

Elektirooniksii jechuun meeshaalee elektirooniksii kanneen akka televizhiina, mobaayilii fi meeshaalee wantoota dijitaalaa ittiin hojjechuuf nu gargaarani dha. Elektirooniksiin meeshaalee ammayyaa wantoota bara ammayyaa keessa tajaajilu dha.

Geejjibni bakka tokkorraa gara bakka biraatti imaluu yookiis karaa nuti ittiin deemnuu jechuudha. Turizimii jechuunimmoo bakka daawwannaa yookis madda galii saba tokkoo ta'uu danda'a. Immigireeshinii jechuunimmoo godaansa bakka tokkorraa bakka biraatti taasifamudha.

Geejjiba jechuun waanta ittiin hawaasni yookin namni tokko bakka tokkorraa bakka biraatti ittiin imalu yookin deemu jechuudha. Turizimii jechuun bakka bashannanaa fi madda galii jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo godaansa bakkaa bakkattii jechuudha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokko waliin jiraatan jechuudha. Maatii jechuun garuu namootaa fi miseensa maatii tokkoo mana tokko keessa waliin jiraatan jechuudha.

Ogummaan beekumsa jechuudha. Ogummaan beekumsa ittiin wanta tokko oomisha tokkofi kan kana fakkaatan ittiin hojjatan qabaachuu jechuudha. Aadaa jechuunimmoo ibsituu duudhaa hawaasa tokkoo jechuudha.

Daldala jechuun bakka itti meeshaalee fi qarshii itti wal jijjiiranidha. Daldallii wantoota adda addaa wal jijjiiruudhaan bittaaf gurgurtaa gaggeesssuu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli bittaaf gurgurtaan itti gaggeefamamudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhaginaaf godhanuudha. Fakkeenyaaf uffata irratti ta'uu danda'a, adda keenya irratti ,mataa keenyatti, morma keenyatti fi quba keenyatti kan godhannuu fi kaawwannu ta'uu danda'u. Meeshaaleen kunneen hawwaasa tokko keessatti iddoo Olaanaa kan qabuu fi aadaa hawwaasa saba tokkoo guddisuu keessatti shoora olaanaa taphatu.

Ogummaa jechuun beekumsa jechuudha. Ogummaan beekumsa ittiin waanta tokko, oomisha tokko ittiin hojjetan qabaachuu jechuudha. Aadaa jechuun immoo duudhaa yookiis safuu hawaasa tokkoo jechuudha. Aadaa fi ogummaan walitti dhufeenya ni qabaatu.

Faashinii jechuun wanta haaraa wanta kana dura hin baratamiin dhala namaa yookiin hawaasa tokko biratti akka haaraatti kan argame yookiis dhufe jechuudha. Kanaaf faashina jechuun waan haaraa jechuudha.

Oduu jechuun madda odeeffannoo yookiin odeeffannoo jechuu dha. Oduun karaalee adda addaa argamuu danda'a. Miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka televizhiinii, reediyoo fi miidiyaalee feesbuukii, tiiktookii fi kan kana fakkaatan irraa odeeffaannoo argachuu dandeenya. Kanaaf, oduu jechuun odeeffannoo jechuu dha.

Faaya jechuuni meeshaalee miidhaginaa yommuu ta'u, miidhaginaaf kan uffatnu, kan godhannu jechuudha. Fakkeenyaaf faaya mormaa, faaya qubatti godhatamu ta'uu ni danda'a. Miidhaginaaf bareedinaa fi kan hawwaasni yookiis uummatni itti gargaaramu faayaa jedhamu. Kanaaf kanneen akka warqii ta'uu ni danda'a.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa dhalli namaa tokko itti gargaaramudha. Miidhagina yookiin bareedinaa fi wanta nuti godhannu yookiis uffannu faaya jedhama. Meeshaaleen kunneen warqee qubatti kaawwatamuu fi warqee mormatti kaawwatamu ta'uu danda'u.

Qonni wanta bu'uuraa dhala namaa kan ta'e lafa qotuudhaan yookiis horii horsiisuudhaan kan dhalli namaa itti geggeeffamu, firii irraa argatu, ittiin jiraatu jechuu dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa namni yookiis dhalli namaa, hawaasni tokko deemanii itti bohaaran yookiis itti bashannanan bakka nuti itti bashannanuu dandeenyudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhagina yookiis bareedina akka faayaatti kan gargaaranii jechuudha. Meeshaaleen miidhaginaa, miidhaginaaf kan godhatamu waantota adda addaa warqii qubatti ta'amu ta'uu ni danda'a. Wantoota adda addaa miidhaginaaf bareedinaaf gargaaramnudha.

Amantaa jechuun uumaa qabaachuu, uumaan qaba jedhanii waaqni jira jedhanii itti amanuufi sagaduuf jilbeenfachuufi waaqeffachuu jechuudha. Kanaaf amantaa jechuun uumaa qabaachuufi uumaa sanatti amanudha.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila bu'uuraa hawaasni tokko itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf: tajaajila ibsaa, tajaajila bishaanii fi tajaajila daandii tajaajila bu'uuraa jalatti ramadamu. Tajaajila gurgurtaa jechuun immoo tajaajila gurgurtaa hawaasni tokko iraa fayyadamu kanneen akka: suparmaarkeetii, suuqii fi bakka gabaa jechuu ni dandeenya.

Elektirooniksiin meeshaalee nuti mana keessatti fayyadamnu, bakka hojiitti fayyadamnu, biiroo keessatti fayyadamnuufi bakka adda addaatti fayyadamnu ta'uu nidanda'a. Elektirooniksiin meeshaalee ammayyaa manaaf alaan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf televizhinii, laptoppiif bilbila ta'uu danda'a.

Bineensota manaa jechuun bineensota namatti madaquudhaan mana keessa nama faana jiraatu jechuudha. Kanneen akka saree, adurreefi bineeldota kan biroo ta'uu danda'a. Bineensota alaa jechuun kan namatti hinmadaqiin ala jiraatan jechuudha.

Hojii jechuun waantotaa fi akaakuu adda addaa of keessatti qabaachuu danda'a. Garuu hojii jechuun walumaa galatti wanta namni tokko hojjechuu yookis dalagaa dalagee ittiin jireenyasaa jijjiirratuu jechuudha.

Alaabaa jechuun ibsituu eenyummaa saba tokkoo, hawaasa tokkoo fii aadaa saba tokkoo jechuudha. Asxaa jechuun immoo mallattoo alaabaa sanarratti godhamu yookis itti ta'uu jechuudha. Asxaan akka ibsituu alaabaa sanaa eenyummaa duudhaa saba sanaatti ibsuu dandeessi.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila bu'uuraanii hawaasni tokko argatu jechuudha. Fakkeenyaaf tajaajila ibsaa, tajaajila bishaanii, tajaajila daandii fi geejjibaa kanneen Kana fakkaatan tajaajila bu'uuraadha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun gurgurtaa gosoota addaa addaa xixxiqqaa of keessatti qabatudha.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'aa namni dhugaatiif itti gargaaramu jechuu dha. Wantoonni dhangalawaa dhugaatiif itti gargaaramnu kun uumamaan kan jiranii fi nam-tolchee ta'uu danda'a. Uumamaan bishaan, aannan faa ni ta'uu ni danda'u. Nam-tolcheedhaani in jiraatu.

Geejjiba jechuun waantota ittiin hawaasni tokko bakka tokkorraa bakka biraatti ittiin imaludha yookiis deemudha. Konkolaataa jechuun gosa geejjibaa yoo ta'u, bakka tokkorraa bakka biraatti hawaasa ittiin imalsiisuuf waanta nu gargaarudha.

Seera kabachiisaa jechuun seeraa fi heera ilaaluudhaan, kan kabachiisuu fi yakkamaa tokko yakka yoo dalage, gara seeraatti fiduudhaani, bu'uura seeraadhaani adaba kan kennu dha jechuu dha.

Geejjiba jechuun mala ittiin mala aadaa yookiis ammayyaa kan of keessatti qabatu, mala hawaasni tokko bakka tokkoo bakka biraa deemuuf itti fayyadamudha. Konkolaataan jechuun immoo kan imaluu fi bakka tokkoo gara bakka biraatti hawaasa tokko kan ittiin geejjibudha.

Barumsa jechuun waa baruu jechuudha. Fakkeenyaaf doofummaarraa gara beekumsaatti mala jijjiiramnu keessaa inni tokko barumsa. Barumsi bu'uura beekumsa dhala namaati.

Arkiteekchariifi ijaarsa jechuun meeshaalee adda addaa fayyadamuudhaan kanneen akka manaafi dallaa wantoota adda addaa meeshaalee fayyadamuudhaanii ijaaruu yookaan suphuu jechuudha.

Alaabaan ibsituu eenyummaa biyya tokkooti. Alaabaan bifa halluu kan qabuu fi ibsituu eenyummaa biyya tokkooti. Aasxaanis mallattoo alaabaa sana irratti taa'uudha. Kanaaf alaabaan ibsituu eenyummaa biyya tokkooti.

Ijaarsa yookiis arkitekcherii jechuun, arkitekcherii jechuun nama ijaarsa sana ijaaru jechuu dha. Ijaarsa jechuun waan tokko dhaabuu yookiis suphanii ijaaruutiin waan tokko guutummaatti raawwachuu jechuu dha.

Nyaata jechuun wanta bu'uura jireenya dhala namaa ta'ee, jiraachuuf fayyadamu jechuudha. Dhalli namaa nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu, nyaata jechuun dhalli namaa jiraachuudhaaf wantoota inni sooratudha.

Kuduraalee fi fuduraaleen biqiltoota akka nyaataatti gargaaranii dha. Kuduraaleen biqiltoota akka nyaataatti nama gargaraaniidha. Isaanis biqiltoota faca'uudhaan firii kennuudhaan akka addaa addaatti; bifa addaa addaatiin nama gargaaranii dha.

Hawaasa jechuun namoota (ummata) naannoo tokko waliin jiraatuu jechuu dha. Maatii jechuun immoo namoota miseensa maatii mana tokko keessa waliin jiraatanii jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu yookiin meeshaalee dhalli namaa mana keessatti itti gargaarramuu fi itti fayyadamanidha. Meeshaalee waajjiraa jechuun meeshaalee waajjira keessatti itti fayyadamnu jechuudha fakkeenyaaf kompiitera.

Uumamnii wantoota lubbuu qabuuf wantoota lubbuu hin qabne kan jechuuti. Innii uumamnii kan kana of keessatti qabatan. Naannoo jechuun garuu waanta naannoo jechuun akka uumama sana of keessatti qabatuu jechuudha.

Maashinii yookis maashinoota jechuun meeshaa ittiin oomisha tokkoo yookis waanta tokkoo ittiin hojjechuuf nu gargaarudha fakkeenyaaf oomishaalee adda addaa oomishuudhaafii maashina sana keessa galchuudhaan maashinni sun oomishni sun akka oomishamu meeshaa ittiin nu gargaarudha

Hawaasa jechuun hawaasa yookiin uummata naannoo tokkoo waliin jiraatu jechuudha. Maatii jechuun ammoo maatii yookiis miseensa maatii mana tokko keessa waliin kan jiraatanii jechuudha.

Barumsa jechuun waa beekuu, waa baruu fi waa qayyabachuu jechuudha. Barumsa jechuun doofummaa irraa gara qaroominaatti bahuu jechuudha. Barumsi madda qaroominaatti.

Bineensota manaa jechuun bineensota yookiin beeyladoota namatti madaquudhaan nama faana jiraatan jechuu dha. Kanneen akka Adurree, Saree fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u. Bineensota alaa jechuun bineensota ala jiraatan hin madaqin jechuudha.

Maashinii yookis maashinoota jechuun meeshaa ittiin waanta tokkoo ,oomisha tokko hojjechuuf nu gargaaru dha, Fakkeenyaaf uffata tokko hojjechuuf maashina nu gargaara . Maashinni sun uffata sana hojjechuuf kan nu gargaarudha.

Hawaasa jechuun namoota yookiin uummata bakka tokkoo fi naannoo tokko waliin jiraatanidha. Maatii jechuun immoo miseensa maatii mana tokko keessa waliin jiraatanii jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa, haadha fi obboleessa, obboleettii ta'uu danda'a

Amantaa jechuun amantii namni yokiis hawaasni tokko kun uumaakoodhaa waaqakoodha jedhee itti amanudha. Kanaaf amantiin bu'uuraa hawaasummaa keessatti qooda guddaa taphata hawaasa tokko keessatti jechuudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessaa jechuudha. meeshaalee mana keessaa itti fayyadamnu, meeshaalee mana keessaa itti jiraannu jechuudha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo immoo meeshaa waajjiraalee yookis biiroo adda addaa keessatti itti fayyadamnuu jechuudha. Meeshaaleen waajjiraalee kompiitara ta'uu ni danda'a fakkeenyaatti.

Daldala yookis daldaluu jechuun meeshaalee tokkoo yookis wanta tokkoo gatii gadaanaadhaan bituudhaan garaa gatii olaanaatti gurguruudhaanii irraa bu'aa argachuun daldaluu jechuudha. Gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli daldalamudha.

Rifeensa jechuun waantaa halluu gurraacha qabaachuu danda'u, qaama namaa bakka adda addaattii biqiluu danda'udha. Fakkeenyaaf rifeensii mataa namaarratti, fuula namaafi garaa namaa iddoo bakka adda addaattii kan biqiluu danda'udha.

Asxaa jechuun mallattoo yokiin ibsituu jechuudha. Fakkeenyaaf alaabaarratti asxaa gochuu jechuun ibsituu itti gochuu yookis mallattoo itti gochuu jechuudha. Alaabaa sanaaf akka mallattoo ibsituutti gargaara.

Hojii jechuun dalagaa namni tokko dalaguudhaanii jireenya isaa itti geggeeffatu dha. Hojiin gosa adda addaa ta'uyyuu, garuu dhalli namaa isa hojjechuudhaanii jireenya isaa itti fooyyeffatuu fi bultoosaa kan itti geggeeffatu dha.

Geejjiba jechuun wanta namni bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin deemuu dha. Fakkeenyaaf, konkolaataa ta'uu danda'a fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a. Turizimii jechuun daawwannaa yookiin bakka daawwii jechuu dha. Immigireeshinii jechuun godaansa jechuu dha.